Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera kolishshonna boora afidhe gagaso daddadhantino uddano uddidhe umo fixxidhe usudhitinota meya beetto xawissanno.

Mannu owaante afirate togo ikke dira amade togo ikke uurre moole agadhanoha ikkiro kabbadete kone lemina mitiki sanira mannu togo ikkano yanna saino daafira owaante garunni afiralla noonsa totayawikkinni.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile agattote tini agatto wolqa uutannote.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro mannu biiffaho woy seesatte yee goowaho ikko maccatte wodhanno seessu uduuneetti yaatte

Laalcho kone laalcho intaniha kasire kaasirino laalachira xibbu kisanoki gedde xagichcho ganani afamanoha ikana xagicho ganiro kayiini mitoreno di ikitano.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kowiicho safote latishshira hanafoonni mini leelanni nooe

Nabbawate Gedensiidi Huwato diyaagiraame la ine dagoominke albi yannaranna xaa yannara miinja horonsi rate aana noonsa laooshshe heewisiissinanni diyaagiraamete wonshe.

Tinni illete leelitanni nooti siribu daanseti tenne faansera gamba yino Mani lamu Dani manaati mitte miyaa beettoti mittu kayiini labaa beettoti.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile ethio telete minne loosanorre sase manna xawissanno.

muronna laalo yineemmori babbaxino dani laalo nooha ikkanna, paapayyu, mango, muuze, awukaatonna hattono duuchu dani wolooturino leelanni no yaate .

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Tini misile xawissannohu talaqamu saada giddoonni jawa ikkinoha daaniicho, hallalli baattora fultanno citubba, hayiissonna shaaladda darota shaaladda haqqe. Dana boora baattonna tunsire kolishshirinokki daaniichu Dana xawissanno.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro kollishshu saaledinna ofoolinanni bariccimubba leelitanni nooe.

Tini misile leelishanohu maganu mine woyi maga'ninanni mine ikkasi kulitanote kowichonno manu magano maga'naninna faarisaano faarisitanni afantanno, koninino lowo lubiwa gatano

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kowiicho aleenni misilete aana noori maati yine titire kulliro babaxino dani woy kuuli nooti biiffanno misile leeltanni nooe anera tino muuze awukaato addi addire dada'lanni noo mannaati

baadi xagga ikkinore safarranniri ledo worre kolihshso borsi giddo worreenna sasu safaraanchi nootanna mulesino bunu hattono woluri noota anfanni baseeti yaate

kuni rosi rosaano jawaate rosonsa rossanno mineeti. rosu mini lowonta rosaanote rosinsara guutanna lifinxe nooha deerasi agadhino rosi mine ikka hasiisanno.

Kuni mannich ofoole noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena biife urite ale hige la'ani

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini kawiicho elekitiroonikisete uduunne hirranni baychi leellanni nooe

Arrishote wolqanni caabbicho uyittanote tini minu iima woyi ikkitino basera worrenna arrisho giddosera qolte codhittano hate caabbichoho ikko wole wole wolqara jawa horo uyittanno.

Sidaamu afoo rosa, yine foolishshote gede assine adhine borreessine shiqqinshoni maxaafi kuni sidaamu sumuda iimasi ofoshishe hee'noonni sokkasi maatiro xawoho baxoommono.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Tinni xawu giddo kayiisonni haqqeti tenne haqqe giddo mitte shiimada haqqeti mitte kayiini jajjabate tinni haqqe uyiitano horro giddo mitte ayyarete gadde danchumarra.....

Kunni illete leelani noohu galani mineeti kunni mini aana horro ba'ete hakiino sa'eena heera horro aano iso minoonihu kinchuni seekine ...

Borreessate Bude Darbu Malaate Darbu malaati borrote maala late woy dhaggeeffatatenna huuro naggi assine coyi nanni yannara horoonsi nanni malaateeti Borreessate Bude.

Gobbate deerinni haaronsine abbinonni tekinolojjete hayyo tini mannu ayimate xawishsha ikkinoha loonse woyi loosise adhinanni garati horosino hamatta ikka dandiittano.

Sagalete giddo gidunni loonsoonni timma kiirosi sase ikkannoha sase ado waajju waancira worre shiqinshoonni timuno dihiiqqaminoho waajjo sayiinera worroonniho yaate

Kaasho kone kansena fulinoha kaasho yinaniha ikanna kone kaasho kaasinohu ayiiti tene misilera leelani noori maati hani leelani nori mati?

Kunni iilete leellani noohu duuchu Dani kaashshoti hatto yeemo woyite baddalate kaashshi, weesete kaashshi, shaanu kaashshi. Hakiino sa'eena aano horro ba'ete.

Xaa seenni umo babbaxino garinni faashinete yaanni amaxanoha ikanna tinni beetto amaxitino gari baxisanoha ikanna seekinne duu'ne amandanni daafira xisano yee dadaloomo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mannahonna caabbichu gaaneeti tini gaane caabbichu wolqa sayiissanotenna wolqa allaaltannote.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro suuqe hiranni noo manchinna duumo jakeeta uddire noo qaaqoti.

Kalaqunna Qooxeessu giddo kalaqamunni afi'noonni baatto haanja muronni diwantinoti weesenna minna noowa jawanna Seeddaanna haqqe noowa ilaalaame batto noote yaate

Tinni daga maganu mine maga'nitanni nooha ikanna kunni manni maganu mine Ike maga'nanni noo gari mannano maganonno baxisano gede Ike no.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini ortodokisete manni nootinna adawu agaraanchi mereeronsa noti leeltanni nooe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kuni lanemonite gede jilu mine ikana koneno bifinisonihuno labbahu seene adhena woy asidhino betto fittoma dagannowoyitte biffinisanite bifinisonihuno hagirinisa barra ikino daffirti

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mannu kowiicho noohu maatikka maa hidhanni nooikka

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile amaaru afiinni boreesaminoha qullaawa maxxafa xawissanno.

Kuni mati yinumoha ikiro sagale intani kursena ofolinanita ika qoleno kuri haquni loonsonita ikase bunxemoha ikana isino Kone darga mayi

Tiini miisile xawisannohu daanbette asse baaxisanohaa haatono haasisanoha leekate wodhnanni koateti esseno waajote aanaho maalatuno noosii baareninno haanjaa daaro noota lelshanno.

Kuri uduunensa mittu dani uduune udire mittu labawo beeti kayini goowaho dibbe suxe ganani insara baalaho albaani hige harani no.

Ofollate hende biifinse worooni shaqado shaqadore wore loonsonni baricimati tini lamu sasu dani qalameno buureti hee'nonihu xoxoressine loonsonni gari baxisinoe.

Looseemmo darote lollongitino qoonqo laalote amaddino qaallaati qoonqote akatta giddo konni albaanni qoonqote hara manna seeda la ne Danchate Looseemmo.

Caamaho, togoo caama lamurichini loosa dandinanni, haquninna saadate qodinni lowo geesha diro woyi keeshe heera dandannohu saadate qodinni loonsonni caamati

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettu umira noori maatti? maa assanni noo?

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Uula karoonni saati leelanni nooe.

Misilete leeltani noonketitini baadi xagga adi aditi babaxitino horo uyitawonketi adi adi darga ofolte nooti leeltani noonke yaate yine hendemo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile maankunni intanni sagaleeti.

Mittu dhiwamaanchi xagicho akime hajajjinosi deerrinni aleenni adhiro, lowo fayyimmate qarrira hattono reewote deerra iillara dan daanno, Misile aana la’inanni beetti maricho assanni?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro sidaamu affinni borreessamminnoha shoole kiffille maxaaffa ikkassi xawissanno yaatte

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

sumuu yoottakkiha hiitto maahoyye yaanno? ayeraati aannohehu? Mayra dee’ni di”ikkanno dihasi’reemma diyaatta? Hanqitino gede ikkite qaale naggi assite coydhanno Maassame Ki’ne ballo haafa yitine coydhinanni anera mayi wolqa nooe?

Konni garinni qixxeessinoonni weesete waasita ikkitanna gama kayinni buurisame cu mi nanni woyte buuru calfa gidunnite Konni garinni qixxeessinoonni weesete waasita ikkitanna.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile daraaro galle ronsanni rosi mine xawisanno misileeti.

togoore wole woshsho loossinore bado badote su muwa ledde borreessitanno gede shiqishshanno yannara kifilete assinsa Borreessa dandaa hooggannori macciishshitanni hedonsa xawissanno gede heedhuro marro marro qoltanni rosiisinsa.

Muuziiqa kuni muuziiqu uduunneeti muuziiqu woyi muuziiqu uduunni duuchu danihu woyi babbaxxinohu heeranno muuziiqu heera lowo geeshsha hasiissannote woyi danchate

Kunni borrote uduunne hiranni dargaati. Kunni borrote uduunni addi addi borro boreesate kaa'lano. Konne darga noohu borrote uduunni laaphise, irsaasenna woleno insa lawanoreeti.

Dikko tene dikko manaho lawo horo uyitanoha ikkanna hasirire baala mare hakko dikote hidhanota seekine buuxo asinoniha ikana dikko baalu manite.

Caama, kuni lekate wodhinanni caama ikke leka'nke gufichu woyi utichu qasanokki gedenna gawajantanokki gede agarano'nke koneno faabiriku danchu garini loose qixeesano'nke

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate sidaamu manni fichee cambalaaalla ayrisanni no siquuwa amade qolo udire

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate manchu ereeda awuumbohu ofolle leellanni nooe

uminsa qalonni nabbabbannonna borreessitanno gede kaa late tenne ontenta bisubba xawissenna tittirte hayyotenni rosiisa hasiissannohe uminsa qalonni nabbabbannonna borreessitanno uminsa.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

addi addi uduunni noohu giddo borrote udunnenna addi adddi maxaaffa murranni maashine danase kolishsho ikkitinotera muraancho gotti assine worre hee'noonni

Lame maatto hunda noo hedo hunda noo hedo Oosote anni dhaansa dhaa meemmona hunda nooti bi re saada martu yee ooso woshshe amaalara gede hayisso hasidhanni afidhuwa ittanni hasi rinota xawissanno.

Mannu angate ogimma horonsire loosinoha bushshu uduunne ikkanna su'masino mixashshote yine woshshinanni mini horora hosanno uduunnichooti yaate seekkine amda hasiissanno

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? mannu kawiicho maa assanni tuude nooho adawu agaraanono giddo noonso

Kunni lamu beeti faariso farisitani no hakiino sa'eena mittu beetti suusulle ofuufani no mittu kayiini gitaare godolani no hakiino sa'eena......

Nabbawate Gedensiidi Huwato mite mite haqqenni giggiltanno daronna daqiiqa daraaro ishine kalaqqanno Nabbawate Gedensiidi Huwato mite mite haqqenni giggiltanno daronna.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno haqqu aana gidde maabiraate loosanni noohu leellanni noooe

Loossinanni Konni lawishshi woroonni daqiiqa borreessinoonni coy fooliishsho fano Ganyi Su muwanna Ganyi darga ganyi su manna gurda ikkannoha Gurduwa hassine wonshe.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate minunna kushsheenu leellanni nooe

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro kinchu giddonni xalalu waayi fulnnohu leellanni nooe

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Macciishshate Albiidi Huwato Shaanunna salaaxu darote kifilenni daqiiqa Buurunna burbuxxu adote kifilenni Loonseemmo Lowo geeshsha danchu garinni niwaawete umo loonsoommo.

Safeeda woyi akinbaalo yinaniha ikanna tene akinbaalo budeena ga`ninani woyiite mixashshoye aana diphinanita ikitano yaateni hendani yaate misilete aana noota.

itiyophiyu giddo duucha lekkate kaase kilawe noote giddo medinete godo'laancho ikkinohu onte kiiro afirino maaliya uddire no badhesiinni saaxine no yaate

muziiqu uduunni giddo mitte ikkitinota godo'lanni beettu danchun kuulini biifinsoonni basera sokka sayiisanni no badhesiini hige duuchu uduunninna maggaarraju no yaate

Horenna Faaro Loossinanni kayinni lame lame ikkitine mimmiti nera huuro ne naggi assitine nabbabbe Horenna Faaro Loossinanni Horenna Faaro Loossinanni.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni mannu gurra dadhinohu leellanni nooe

Kunni biinfilu uduunne horoonsi'ne loonsoonni haraati konni hari gidoonni addi addi ofolinnanni barciminna biinfileho woroonni awawino konne darga roore yanna sarge sarginsanni yannara horoonsirano mannu.

mitte basera mannu gamba yee ofo'le hasaawanni nooha ikkanna, mannu kunino duuchu dani uduunne uddire nooho. hattono uurre konni mannira soqqamanni noo mannino leelanni no.

Aanteteno woroonni noo qaalla Bashanqe manna fiche miilla ne ledo hasaabbine kulle e Aanteteno woroonni noo qaalla Bashanqe manna fiche.

konne bayicho mitte saa danaseno kolishsho ikkitinoti lekkase xaaxidhe goxxe nooha ikkanna, muleseno leemmichu huxxinni huxxi'noonni huxxi nooha ikkanna, bayichuno hakkeehsha dibiifannoho.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera seennu wodhannoha xaalla wayi dana aanaanni afirinoha giddosi waajjo koatte xawissanno.

Tini laenomonote gede sigara ag’a hasissanoki gede woy holloni gede xawwisanni noha ikana kuni sigarrino angiro foole foolinanni udunicho gido kisano.

Masikiida kuni masikiidu misilete aana leelani noonkehu maati hiito mani eanowaati magano me`eho yaano koni masikiidira maganano mani afinooni hani kule`e?

Kuri xiinxallote borronna Yuniversitetenni maasantuhu gedensaanni maxaafi horo xaa ilamanna daggannoti qarqarase dagge budensa habbannokki gede dona worateeti Kuri xiinxallote.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu komiterete la'anni noori leellanni nooe

tenne miisileranno laanemohuno minnira hasisannori giido loowo hooro anno uuduncho ekkana hakkuno hurbattu uudune worinanni uudunetti koonira loosaminohu gaarino loowontayi daancha xaawishati.

Tini kuni lileitanori mannoti babatitino loosi qecha afidhinore ikitana kuni manotu alibanni lelanohu woyi faragichu babatitino rosso ani afamanoha ikana ku’uri machishshitani afanitano.

Rosiinsanni uduunnichinna rosiisate hayyo kuri baalanta xaphi assite amaddinota ikka noose Rosiinsanni uduunnichinna rosiisate hayyo kuri baalanta xaphi Rosiinsanni uduunnichinna.

Tini sooiyyete kinna afatanno base lowonta biifinotenna adfinita ijiitinno baseti ise mule laeeltanno muro addi addi horo uyiitanote konnee darga seekine kisamanokki gede korophine agara hasiisanonke

Siccu mite gobara ayimase xawisha ikanna mite gobara siccu nookiha heedhe dafano. Kunni sicci itophiyu goba siccooti. Konni sicci danni haanjaho, baqalahonna duumoho.

Lalo lalu manchi beetira lowo horo aanoha ikanna lawishaho la`numoha ikiro laluyiwiini addo buuro maala hakiinino sa`eena gate harishirate obba horonsinani.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

Kuni beeti doogote harani nootana isino mine firatena bifisirae horo anore woyi horonsinemo udunicho haare woyi duhe noota bunxemo yaate?

Tini lelitanotti yanna badde afatte hirronisinanita ikitana tini yannanno lelishshno garrinni tonte lemhu sainotta lelishshnoha ikana tene sateno worranihu imma mineho sunitanitte.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu dagunchu goga udirinoti leltanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate kuni duumo uduunne udire noohu leellanno

kuri mannoti uminsa fajjonni xiwante fayyimate mine qarrante shettote aana noo mannira mundeensa uyitanni afantanno mannati. xiwante noorira fajjonsanni kaa'litanni afantanno.

tenne basera jawa anna ikkinohu nafarisira ge'leete ofolle nooha ikkanna, kuni manchino gonfa uddirinohu siqqo amaxxe no, badheessinino huxxunna weese fulte no.

tinni miisile xawisannohu addi addi loosu miila miite gaanba yiite hasabanni nootatti kolenno noo manni baatigne ikkinotana albanni haasabanni noo beetono nootana heedose uuyitanni noo gedee laanommo.

Sase umoho jawana duhe ofole no kuri sasentino lelanori giddo mami manaati mama heeranoreeti mayi loosi noonsa maa udire no?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori lasilaassahonna mangote. kunino agate kaa'lannonkeho lamunku yaate.

Qaaggini? Rosaano, hanni Lawishsha ayeeti misilaanote su’ma kulannonkehu? Borreessa kulannoehu ayeeti? Wolena? Eela yaanno qaali giddo nooti ee Rosaano la’ini? Rosaano, la’ini?

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro Ofolle caama hayishshano qaaqi leelanoe.

tee basera noori addi addi dani uduunnicho ikkanna, kuni uduunnichino manchu beettira lowo hooro aannoha ikkana, su'masino billawaho yinanniha ikkanna, kuni billawino babbaxxinore murate kaa'lannonke.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera saattichunniha lophanni nooha harancho haqqa, woleno badhesiinni nooha dubbonna aleenni noo mine xawissanno.

tee basera kiyiboordete yine woshshinanniti nooha ikkanna, tini kiyiboordeno wonbarete aana worroonniti, nooha ikkanna, tenne kiyiboordeno roore yannara horonsi'neemmohu faarsotenna sirbaho horonsi'neemmo.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri laalibella betekirisitiyaane daa'atarra marinno manni waajo uddana uddirinohu leelanni nooe.

Ayyare giddose addi addi lubbo marro marro hinge loonsanni woyite noonsarenna lubbo noonsakkire amaddino Ayyare giddose addi addi lubbo marro.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

yaa gara ikkitino ikkito mitte yaa gara ikkitino ikkito mitte yaa yaa mitte ikkito ikkitino gara odeessine hayyo dambaariyyo ya !

Konne darga addi addi hodhishu dani leelanno isi leelanno basera lowo waayi leelanno kuni wayi giddosi addi addi gaxigala giddosi amadanno

Tinni lekate wodhinnanni koateeti. Tenne dadate goginni loonsoonnita ikitanna tenne koate labaahu wodhano. Tinni koate haaro ikitino daafira lekate wodhinniro lowo geesha biifanno.

Qaaqquullu roso rossanni afantanno. Rosonsa garunni harunsitanni noota la'a dandiineemmo. Qaaqquullunnihu dirinsano lewunna settu diri mereero ikkanno. Albaanni ofontino rosaano borro borreessitanni leeltanno.

Gorraho yinanniha ikana anfummontenni gedde konne gorra roorre yanna gaxara ha'nanni yannara doogate dihoonganni kunni gorrino sagalete gedde itironno ita dandiinanniho.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate chayinu manni duuchu gamba yee nooti leeltanno

Xeenu hoonge bushshu hoshooshama gobbaanni qarqaru agarooshshira assa moolle hude w k l daggano Xeenu hoonge bushshu hoshooshama gobbaanni qarqaru agarooshshira assa.

Aduwu agaraano mitte gobbara addi add horo uyiitanoreeti insa mutte gobba wole fobba ledo kiphi yitanokki gede addi addi horo uyiitanoreeti konnira insa addintanni gobbate lowo horo uyiitanoreeti

Wedellu ganba yee addi addi garinni budensa leelishanno sirbba sirbbanni leelanno insa addi addi garinni bude leelishanno uddanno uddire booharanni leelanno

Afantino gashshaanonna annuwu giddo mitte ikkitinoti beetto goowaho sumuda afirino fooxa wodhite uurrite noowa badheseenni duuchu manni noowa leeltannote yaate

Tenne misile aana leelanni nooerre aana noo garinni xawiseemmo. Leelanni nooerre xawisewmoha ikkiro haqu qotto billawunna fanu baayichi leelanni nooe.

Tini lanani batto irishshunita ikitana tini battono amadinor wessena buna ikana gamma batto kayinila winisonita ikitana tini wisanitinotino alibilite danicha lalicho afinaniniwati

Kunni illete leelani noohu shiimå shoominanni mineeti hakiino sa'eena minoonisehu shara xaanxeti minu aana safuno sutame no Manchu xulicho uure no .

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile budu uduunne uddidhino wedellanna seenneho.

Albaani laamba kaameelu aganoha mine suuqete duune woranna lowo jado iillittano mannaho minuno giiramano hattono wole wole jado xaadano xa hati gatenna mite basera masine duune horonsi'nanni lamba kaameeluniha.

Daga borro qixxabbinotta yanna agadite odeessatinotta nabbabe haarore affa hasidhano daafira yanna baala qixeessa hasiisano togo maxaafa yannate illacha tunge borreesinonnitta.

tenne basera mannaho lowo kaa'lo uytanno maashine nooha ikkanna, danaseno duume ikkitinoti mannu gide loosi're mixxate iillanno woyte konne uduunnicho horonsi're daafuro gatannote.

Kuri misilete aana leeltanori manu angateni qole kaeentini bushshuni loonsoniha ikanna babaxitino horora hosiisineemo yaateni kuleemo kone uduune misilete nooha.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile duuchu manni albaannu sidaamu bandeera xawissanno.

gobbanke itiyophiya afiriku giddo horophillu hodhishshira mitte beeqqaanchonna haaro ikkitinota xawinsanni duumunna kolishshu kuulinni inglizete afiinni borreessine kullannni hee'noonni yaate

konni qooxeessira shoolu manni leellannoha ikkanna, mittu kayiinni insa giddoonni adawu agaraancho ikkanna, mittu qaaqqino ama hadhe hadhanna anga amaxxe ha'ranni no.

Tinni illete leelitanni nooti daddalu suuqeti tenne suuqe giddo noorri haamatareeti sanbiile, daantile, raakawote, maqonqoru, kubaayu, jooke, wkl hakiino sa'eena

Masijjidaho, woyi musiliimete ama'note mineeti, kuni masijidi kinchuninna seekkine biifinse minnanni ayewa marironno masijida ikkasi anfanihu umisihu malaatu noosi isino aleenni bocco agana lawano malaate horonsidhano

Kowicho leeltanno gede Muronna laalo dadda'linnanniwi duuchuw no. Muronna laalo yineemmorino muuze, mango, burutukane, shaanu, dinichu, kaarote w.k.l ikkitanna insawinni afi'neemmo horo maatiro titirte xawis?

Irko Garunni wo naalate mitii mitanno heedhuro hatte qaalla woy qoonqote tuqqo qaali suude ate ledo marro qolte yitanno gede assinsa.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ama annanna ooso. uddidhino uddano lowo geeshsha biiffanno insano biiffanno.

Qaaqulu umu zayiite horoseeno qaaquleho umo loosaate woy shaqiishate kaliitano. qoleeno umu qonchiira kalaqaantaata forofore iko woloota xibba gargartaano. tene zayiite hornsiraanohu jajaaba ikikini qaaqule calaaho.

niwaawe macciishshatenna coyi rate wogatenna adhammate barri uddanna dandoo bowirsidhanno dana kultanno afuu jirte coy fooliishsho qaalla qoonqote tuqqonni babbadde boreessitanno borreessite nabbabbanno fidalete jawishsha garunni niwaawete fultinota haaro qaalla horonsidhanno.

Borreessate Bude Qoonqote Duu rama Qummishsha Qoonqo duu rantino yinannihu mittu qaali mimmito labbanno coy ishiishamaano hoode hoodete daggurooti Borreessate Bude.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile minu biinfillira wodhinannireeti hattono lowo geeshsha baxisanno.

giwirinnu laalo duucha noote giddo dancha gede laaltinota danase haanja ikkite le"uro baqqala ikkitannota dancha gede darcho afidhinota eela qolte gumma tugginota la'nannite

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

manu addi addi looso loosannohu giddo hirrara abbine worroonnita awukaato haadhe beetto heeshshi yite la'anni noota haanja bolaale qodhitinotanna kolishsho uddano uddihinota anfanni

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile gutta wodhitinorre tonaa mitto manna xawissanno.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kuni xawaabba lawannori maati maa lawanno hiitto caabbichooti

Cukkote ooli makanni rosu minni waalicho ikanna konni rosi minni giddo zeerotenni kayinse sette kifile geesha rosiinsaniha ikanna dancha eggenno afi'nanni bayichooti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni kowiicho saamunna nooti leeltanni nooe

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori kowicho noori angannireeti mayinni loosantino agattooti

Niwaawete Albiidi Huwato Loossinanni daqiiqa kayinni techo nabbambe bado badotenni kifilete miilla nera niwaawete giddonni fultino xa mora nabbabbe Niwaawete.

KOnne darga addi addi egenshiishi leelanno egenshiisha horoonsinanihu mitoricho ayiima bade afateeti konne egenshiisha aanasibiirooni qalame lede buuriro lowo geesha biifa ledanno

Kuni mati yinumoha ikiro ama'no te mine ikana Kuni ama'no minino ortodokisete ama'no harunsitanori magani'tano mine ikanna isino bifado ikinota anfemo

Hodhishsha kuni misilete aana leelani noo hodhishshi hoode hoodete dirame sami yeee uure noo gede misilete aana lanoonihuni buuxo asomo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate mannu saykilete qolchanshsho dodamanni nooti leeltanni nooe

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro harichchu dancha hayiisso giddo uure noohu leelanno

Tenne misleraa nooha lannumoro kiiro batignuu manni kamelunni haranni nootana hattono danaa babaxinno manni kamellu anna nootana doggo haranni nootano lelishanno kolenno dogotte mulle garru noota xawissano

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile firiizhete yinanni tini lowo horo afidhino.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? qaaqullu Kuni may oosotti? mama noo? maa asittanni?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori bununna sagalete mineeti. kunino mannu doorshisi garinni horoonsiranno baseeti.

Mini uduunicho kone mini uduunicho yinemori giddo bifete yine suminaniha ikana misilete aana leelishano garirini mine noo gara asine la`neemo.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate muro lossinanni hee'nooniti leeltanno kowiicho

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Niwaawe Nabbawa Sai barra nabbabbinita Oosote Godo le yitanno niwaawe waaxo ikkitine qoonqo naggi assitine borrote malaattanna bude agadhitine suwissine nabbabbe.

Oosichi’ne mine loosara uynoonni loosira beeqqo asse; lawishshaho anna, ama woy wole maatete miilla qaali xa’mo assa, hasaawu borro qixxeessi’ra, hasaawa rosiisi’ra.

Maashine giddose lowo horo amadinota leelishanno mashiine addi aadi garinni yannasicho hayyo horoonisene loosanite ise mule leelanno mini addi addi horo aannoho

konne bayicho mannu sidaamunniha budenna balchooma agadhino garinni biife uddire ha'ranni nooha ikkanna, hattono, mitte beetto sidaamunniha sicco amadde albaanni higge hadhani afantanno.

Konne darga leelanno uduuni addi addi horo aanna horoonsinani uduunicho ikkasi leelishanno iso loonsoonihuno addi addi garinni yannasincho hayyo horoonsineeti

kuni manchi maricho coyiiranni nooho? manchu kuni umoho wodhinohu maati? manchu uurre noo bae mayiinni biifinsoonnite? tini albaanni noo kurse hiitto danite?

shiimico lowontanni baxisanno qaaqo uurite afanitanno mumoseno asinne amandoonni gari biifanno aannani udidhinno udanno sidaamu shafeeti misille aannaho leelitanno kanateeiseno baxisannoho.

Nabbawa Taaltino sagale yaa bisinkera addi addi daqiiqa horo uytannotenna duuchanta sagalete Loonseemmo dana guutisse amaddino sagaleeti Nabbawa Taaltino sagale.

Hodhishu addi addi kaa'lo aanno hodhishu aanno kaa'lo giddo addi addi uduunne hogophate lowo kaa'lo aanno hakiini sa'enno mannu hendowa rahe mare iilate lowo horo aanno

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri toophphiyu postu owaante uytano uurishsha xawissanno loogoti.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini tini bushshunni woy dorunni loonsoonni midaanooti

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno poletiku massagaano gobba gashshinohu coyranni nooti leeltanno

dancha gede biifinse loonsoonni doogo aana haranni noohu mittu beetu no isira albasiinni hige duucha minnanna doogo aleenna woroo hige minu no

Nabbawa Loonseemmo daqiiqa techo Qarqaru Loossinanni Agarooshshe yitanno nabbambeemmo Nabbawa Loonseemmo daqiiqa Nabbawa Loonseemmo daqiiqa techo Qarqaru Loossinanni Agarooshshe yitanno.

Kunni illete leelani noohu daddalu bayiichoti woyi suuqete tene suuqerra giddose afantannori babaxitino hirrati mitte uurite no mitte kayiini karre heenonni.

tee basera afantino gashshaano rosaano rossanno mine marte towaanyo assitanni nooha ikkanna, sasu mannooti uurrite no, hattono insara badheenni rosaano rossannohu kolishshu saleedi no.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori tini luu'lo maa assinannite giddo maaho worre hee'noonniwaati

Kuri mati yinumoha ikiro seenu lekate woxano koate ikitana iseno danase culika kolisho ikitana silikete gido afina'ni richot ikana isino

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni may giddo leelanno?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

Loossinanni Hakkunni gedensaanni lamenti garo woroonni noo xa mo murote aana sumuu yaa hooggeenna qarru niwaawete giddonni fultinote Loossinanni Hakkunni.

aleni leltano misile maa labano yiinumoro. mayibeto labano. umose se albido amaxite badhido tirte agurtinoo. sumesera dume qalame riqitino ise oso'litani noo. beeto loowo gesha bifadote.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote doogote aana noota dada; laasine lellishshanno misileeti

Kunni ama'note mineeti. Konne ama'note mine Manu maganu qaale maciishanni ofole no. Konni ofole noo mannira albaanni maganu qaale kulanni noo wedelichi leelano.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro doogo alenna woroonni hige dhoqidhoqe uuritte nootti leelittanno

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

Coyi’rammete afii rosaano afoo rossanno yan- nara coyi’ratenna macciishshate dandoo, nabbawate dandoo, borreessate dandoo woyyeessi’ratenna hattono afuu jirte egenno halashshi’ratenna lossi’rate kaa’lannonsaho.

Kuni foogote woyi dikkote kare hiranni hira ikkitinotta leellishanno kurino qaarr woyi baribare, darichu shunkurita hattono duumo shunkurita nootta xawisano

Tinni illete leelitanni nooti miyaa beettoti tinni Beetto umose wiigetenni farishsha asidhe amaxite no hakiino sa'eena ofolite ale higge la'ani no.

Fidhenni isiliminu ama'no harunsano labbano umoho gutta wodhite albaani gacoho ereda losidhe biifinori kuri labbalu jawa geeshsha biifino ama'nossa bude assite agartano gari baxisanoe.

konni ollira lowontanni biiffanno muronna laalo kayyinse fushshinooniti biiffe fulte leeltannoha ikkana, hattono tenne muro badheenni seedddanna haqqubba uurrite woy fulte leeltanno.

tini meeya beetto umise danancho fixxidhanno hufichoti. tini huficho umu danancho fixxate lowo horo uyitannoha ikkanna lowo manni horonsiranni afamanno.

tinni misille mallatisanokkeri (lellishanokeri) janjiwelloho kunninno baabaxino dhibirra hattono sagaalete giddo, ibbinishe angaanirirra hakkinno sa'e woollirirranno manichu gidoninno Iko anani lelitano bassarra horonsinanni.

Hodhishsha koni hodhishi mana darguni darga haare yanateni mase iilishanoha ikanna isino qole kaeentini seeda doogo haranota seeke buuxo asomo.

Kuni leelani noonkehu haaanju laalichi kasineena lowo horo aanotanna qole kaeentini caaleho horonsinanita nna doogate qacera kaasinanita huwanteemo yaate yinani.

konne bayicho sasu kaameeli itiyoophiyunniha sicco qassidhinori uurrite nooha ikkanna, kuni kaameelino roorenkanni horonsi'neemmohu gobbate olu woy qarru kalaqamanno yannara horonsi'neeemmo.

kuni itophiyu iteo telekome horoomeyyete horo uyitanno baseti. horameyyete injino garinni jawante noo garinni jawa horo uyitanni afantanno. hattonni loosunni amanantinote.

tenne basera lowontanni biifino garinni musiliimete amma'no harunsitanno mannooti mittimmatenni footo ka'anni nooha ikkanna, iimahono sidaamu budita isikeerbe wodhite nooreeti.

tenne basera duuchu ,manni uurre nooha ikkanna, kuni mannino waajjo gaane uddi're nooha ikkana, afantino gashsshaano dagge hasaawissanni nooha lawanno.

Kuri lelitanori xawu hareti yine woshshinaniret kuri hareno dananisa kolishona wajjo dana afidhinoha ikana lowonitani mana rosinokiha ikana hogowo hogopateno dihoronisinaniret.

Mootimmate hoowe giddoniti mannu hakko mare owaante affirara yine qinesine loonsonni base worada Aroorreesunniha labbanni nooe tene base wiro la'ne haaronsiniro yaa baxeemmo.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile magano maga'ninanni mineeti.

tini timaatimete laalo ikkanna timaatime madadunni guma winxeenna mudhe laalte iilitanno laaloti. timaatime manchi beetira mannimasira lowo horo uyitanno laaloti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate tini buna gaffanno manchooti leeltanni nooti

Kuni mati yinumoha ikiro beeto lanemoha ikan tini beetono budu udune udixe sesena biife urite ale hige la'ani noota huwantemo?

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri leemichchunni huxxante noo minu gibbe leelitanni nooe.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Kuri rossanona rossisancho ikitana rosisanchuno saledu ana borressinoha rossanono borresstu gedenisa huwatano gede seke rosisani noonisa. rossanono danichu garinni seekite machishshtani no.

Kone darha leelanno egeshiishi addi addi horo aanoho isi mule leelanno kaameeli giddosi lowo horo amadinoho aano horonno hedooniwa rahe mare iilate lowo horo aanno

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri fuutta gobbanni nooti umoho shaashe udidhinoti mancho leelitanni nooe.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile isino dananchisino lowo geeshsha biifanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote adawu agaraano nooti mittu manchi agare nooti leeltanno duumu malaati uulla nooti leeltanno

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile mini uduunneetinna gonxanni algaati.

Kuni seesu uduunichi loosaminohu mayiiniti aanasi buurooni addi addi qalamete dani leelishanori maati konni uduunichi mule leelanori maati mulesi leeltanno hoowe uyiitanno horo maati

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini mannu wombarete tuude ofolle no islaamunnihu

Meyati kifilete roso taalte rosanna Wole widoonni dagoomu meyati rosse labbaahu loosanno looso loossannohanna Meyatinna labballu kalaqamunni mitte uurrinshara biiloonsiniro taalo ikkino daafira taalo rosu kaayyo massagge affannoha dilawannonsa.

Mittu luwi miilla mitte yannara mitteenni Xaphoomunni luwu Sidaamaho ayirrado e inori deerrinsanni taalo woy darawote gashshootu seeraati Mittu luwi miilla.

Super market mirte yaa jajabba suuqqara afi'nanni uduunne yaate Kuni uduunni heerano duucha yannara dancha uduuneetina jajabba suuqqara afamano uduuneeti yaate

Geerru addi addi garinni budu uddanno addidhe addi addi sirbba bude leelishanoha sirbitanni leeltanno angasanni babbxitino siqqonna addi addi wonqqo amade leeltanno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno superimarikeetete mirite leeltanni nooe

Odoo tini odoo mittu manchi umisira afirinore woleho tuqu xaadooshshi widoonni qolle woleho tareessa dandiinannita tenne odoote yine woshshineemmo yaate

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro rosu hoowe gidoonni noori lowo geeshsha seesinoha ikkassi xawissanno

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro kassete godo'lanno godo'lette xawi giddo godo'littani affanttanno

Sidaamu Dagoomu qoqqowu mootimma ontu diri aleeni gashshe no jannati isira baxxittano gashshate noosi hayyo giddo mite coye guricumi asse hiince coyrano gashshaanchoti.

Kuri lananihu umo mendanni woyi eredda medhinanni mine ikana mittu mudhani noo betti loosiranni noo umu daanni fedete yinanni umo mudhinanni garrini mudhanni no.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena biife urite ale

Konne darga addi addi garinni loosamino faafirikku uduunu leelanno kunu uduunino addi addi horo aannoho konne darga noore buuxa'yanni lowonta tashi yiinoe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate qoleno

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno kuni kaamellaho lellanni nohu

Umo loosi'nani mine, umo meyatino labaahunno loosirara dandanno, tnini misile labalu umu biinfilli mine ikkase heda dandinanni, umo loosanohu birra baatisise loosano

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile muuziiqu uduunni giddo mitte ikkitanna tinino gitaarete.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile sidaamu miidiyii fincora coyiidhanni noo beettooti.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro manchu angatte lakitete saamunna wodhanno noohu leelanno.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Muro addi addi horo uyiitanno muro uyiitanno horo giddo la'numoro giddose sagala, addi addi baadi xagga uyiitanno konnira muro seekine agra hasiisanno

kayinni mitto Qaallannita eote fiche yaa qaalla lawishsha mitteenni loonso kayinni mitto kayinni mitto Qaallannita eote fiche yaa qaalla lawishsha.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

nabbawankera Qarqaru Agarooshshe albaanni maxaafi ne aana noo xa mo yitanno huuro ne aana anfoommore mitteenni hasaambo nabbawankera Qarqaru Agarooshshe.

tenne basera bababxxitino dani sagale loonse itate injeesi'ne worroonnita ikkitanna, woleno hattono anganni agatto biifanno garinni worre hee'noonnita ikkitanna, wonbarrano biiffannoti no.

Kuni lelnanohu sidaami qarri quchumi gido woyi Hawassa afamanoha ikana kuni alenni higge lelanohu sidaama ayimassi tawisanoha shafetaho yine woshshinani.

Kunni muuziiqu uduunnicho ikanna konne uduunnicho mannu mama horoonsirano? Kunni uduunnicho horoonsi'nanni yannara mayi wolqanni loosanna horoonsi'nanni? Uduunichu su'mi maati?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Roore yanna wogate uduunne fuuttunni, haaretenni, suufetenninna bab baxxitino saada gogganni loonsara dandiinanni, albaanni wolunni amadante noo maaraatoonete reekoorde?

Qoleno hibbo xa mihura dawarannohu Agi daga yiiro Agummo shuushshe shuqune siibba mure siitta gure mine ya wonshe insa mine onche yiihu gedensaanni xa mihura dawaro qolanno.

Bude budeho yaa mitte gobbara umiseha ikkino budi heerannosi konne bude seekkine amada hasiissanno gobbuwa babbaxxitu garinni babbaxxino budi heerannose

Gerechu goco mannu hayisote soore du'mise woxe dancha hirano gede assirano kone kayinni mannu hidhe mine gorire dule maala adhe gogasi fushshe hirano koate loossano mannira.

Kuni misilete la'neemohu Kuni shaete mine woyi dinicha hattono awukaado hattono wollota dadalinanni mineti manu hasatosi garinni mare sagalanonna ittano minetti

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro seennu wodhannotta gogu shamaxxe yaamanttanno.

tini alenni leltano misile maati yinumoro. manu ama'note minne ure farso farsirani noo. gamu kayinni ofole noo. mittu kayinni kirare godo'lanni noo. mittu kayini anga gannani noo.

Isayyo Borreessa daqiiqa Tenne coy fooliishsho albisi kulanni Loonseemmo yaanno handaari albaho mannu akata aanchitine mitto qoola uynoonnita leellishshanno Isayyo.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

sagalete giddo mitte ikkitinota gidunni loonsoonni timma hiiqqaqqine wahenna shaana karsine ganfe qaamattote shiwinshe mereeroho worre loonsoonnita baqqalu xarapheezzi aana siwiilu sayiinera worroonni

Kuni qooxeessi daddalo daddallanniwa ikkanna, konne bayicho dadda'lanni noo manni ofolle no rooru manni xila amaxxinoho, konni mannira albaanni haqqe no.

Niwaawete amado garinni xalala waa Danchate kayinni wole aga hoogatenni daannori worrummo su mi ledaanonni coy Niwaawete amado garinni xalala.

Weesenna waajjo barzaafe weese yaa duucha horo afidhino sagalimate horoonsi'nani waasi hakkiinni afamano wolurino bu'lu afamano barzaafeteno lowo horo noose

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile ashaangullete aana noo shamizeeti.

Konni hijaari addi addi uduunicho horoonsi'ne hijaaroonniha ikanna konne hijaara loosate horoonsi'nanni uduunni maatiro kuli? Hijaarunniti horosi maatiro xawise kuli?

kowiicho leeltanni nooeti tenne misilera qaaqo doogo hadhanni noota laoomma doogono hala'lte lowo geeshsha biiffinoti leeltannni nooe anera konnira doogo halashsha lowo geeshsha faayyate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Tiini miisleno lelshannohu loosu baaxili noonsa ammuwati addi addi laalch nootana haakunoo loowo hooro aanota lelshanno haakono maanuu noota lelshanno.

Qoriqorote mini aana woyi huxxi aanna xalinooni woraqatta woyi eggenishisha, kuni eggenshiishi kulanohu iqquwete borressamanora woyi hasirano mani berreesamano gede kulano

Meyata beetto yannara mangistenna dagoomu meyaa dancha owaante assiniro labballu ledo kiiro haammachishate jawaata taalo woy roore guma afi rara dandaanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate makeenu lowohu kuni lowo manna haare harannoho

konne darga mitte meyaa beetto mittu gashshaanchu anganni afansha adhitanni nooha ikkanna, kuni bayichino magano magansi'nanni mineeti, insara badheenni hige no woy suntoonni maggarajino lowo geeshsha biifanno.

Shiima maxaafficho lwanno daftara loonse aanaho borreessinoonni borro sidaamu dagoomi qoqqowi mootimma presidaantichu borro mine yine borreessinoonni. Borrono amaaru ingilizete afiinni borreessinoonni.

konne bayiccho lamu manni nooha ikkanna, kuni mannootino adhamete amanyoote ayrsiranni nooha ikkanna, isi iimaho gaawe wodhe nooha ikkanna, hattono albansaanni babbxxitino sagale hattono agatto worronni.

uytanno lawishsha bado badotenni haa rinsa Saada cea haqqe gaxigala uytanno lawishsha bado badotenni haa rinsa Saada cea uytanno lawishsha.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mannu kunni ikke noo gari hiittoti? doogonno mamitte?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? dikkotte gudummaallira woroonniri babaxxittinnotti danu danunkunni woroonnitti maatti?

Kuni kaayiini rosu mine ikkanna Konni rosi mini gidoonnino rosaano rossanni nooha ikkana Konni rosi mineno boloketete minooniha ikkanna Konni minirano buurooni Dani kuulaho

Lawishsha sagale uytanno biso su maho karsiisa gurdaho hayxe ita Taaltino Sagale yitanno niwaawe giddonni tonne su manna tonne gurda hassine daftari ne aana borreesse.

Misilete aana marketete woyi dikote babaxitino firaafire wore hirara heenoniti leeltanoe yaate kuri gidonino firaafirete yinaninire afinoonire danisenii ledo kule`e.

Koate mite baseni hidhine dange mite basera kare hiranni hee'noonni beettu daddalancho horo hufinoha loosu gara seekke rosinoha lawano naadoommosi.

Tini misilete aana leeltanoti dikko yinanita ikite tini dikkono manu hiranota hidhanota ikite leeltanoha ikanna misilete aana kaayini uduunu duuno leeltano.

kini quchumaho yine woshhsi'neemmo qooxeessa ikkanna, kuni qooxeessino lowo geeshsha biifannoha ikkanna, roorenkanni qaaqqullu godo'lanno dargino biiffe nooha ikke leellanno.

Kunni gide daahano baaquraati konni baawurira addi addi gide daankanni yannara daahisisaahura buko ilete naqeenna ile xiwantaka yee horo dadiloomo.

Looso loosoho yaa manchu beetti umosi worate woyi umisi heeshsho heerate yee babbaxxino looso loosara chaalanno loosu wo'ma mancho assanno

beettote albaho yannate dayiinoha seesa buurre iimaho horosi kultanno borro amaaru afiinni borreesine worroonitewa woroonni loosaminoreno kayiinse worroonniho kuni yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mannu hashsha aganni sirbanni nooti leltannoe

Bunu addi addi horo aanno bunu aano horo giddo mitte agate hakiini sa'enno bunu aano horo ddi addi dikko fushine e'o afirate lowo horo aanoho

Kunni illete leelani noohu lowo dirrara alibaani angateni loonsoni taarikete kinchooti kunni kinchi akkati labbalu hanashshu akkati noosi isi leelani noo bayiicho....

Afuu Jirte Maahoyye, Hi’noonte, Xa’mo Leellishshanno Qaallanna Qaali suudda Biddissa Konni woroonni shiqqino coy fooliishsho giddo maahoyye, hi’noonte woy xa’mo leellishshanno qaallanna qaali suudda badde xuruurte leellishi.

Jawa uurrinsha massagani jawa yanna baallare afino gashshaanchoti lowo geeshsha fulahinonna coyibba keene la'ano hixamanya noosi jawaatta lawani nooe togoo manni hasiisanonke.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tini alenni leltano misile maati yinumoro minu gidonni manchu uure qaquleho adabo behani noo. qaquluno barichimaho oofolte ittani noo. manchuno udano alido sasu dannita udirino.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro madaabaru aanna wore safaaranni hee'noonnihu leelanno yaatte

Koni egenshiishi giddosi addi addi sokka amadinoho amadino sokkano hatte gobba giddo mayi heeranoro seekine buuxate addi addi horo aano

Konni daafira tenne dandoonni taje afi ratenna barri hashshi heeshshonsa giddoonni horonsi rate dandiitanno Konni daafira tenne dandoonni taje afi ratenna barri hashshi.

Juuse, juuse lamu garini qineesinnanni iseno mite mini gidonni loonsanitta ikkitanna layinkiti kayinni mini gobanni yaano fabiriku gido qinaabe shiqanno

tenne base kalaqonna qooxessa yine woshhsi'neemmoha ikkanna, kuni gooxeessino dubbunni amadaminoha ikkanna, kuni dubbino leemmichote widira hige roorannoha ikkanna, karroonni leemmichono leeltanno.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni heerate ikko babaxino loosira mi'ninno mineeti la'neemoti misile umo loosinnanni danna kulitanotta labe leelitanno

Kuni lelanori mannana camma ikana kuni cammino qereqqendote yinanita ikitana tini qerreqqendono rorre yanara menitu wodhanota ikitana nowino qereqqendo dadalinanni darigat.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Jiphaazze, jiphaazze manu muuziiqqa machiishate horonsiranotta ikkitanna tini jiphazeno huurose lowotta ikkasenni ka'nohunni cherichete ikko siribu mine horonsinanni, koninnino lowo horo uuyitano

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro minnu hijjarunna manchu qubbichi leelanni noo yaatte.

Barru baali looso saleedaho borreessa woy mittirichi aana qa misa gana dandaatto Barru baali looso saleedaho borreessa woy mittirichi aana qa misa.